Auto buñ pentuur ñaari kulóor bu weeh ci kaw honku ci suuf. Auto bi gèlè-gèlè la. Amna ay nit yu tahaw ci gannawam. Ki tahaw ci gannawam mungi sol lu nètè.

Mboolo mu daje am ñu toog am ñu taxaw seen ganna ñu toog ni ngi toog ci toogug bu xël am sungu ci bukki nu toog ci toog bu konxobi ñaar ni ni ngi sol xaftaan bunnate ak bumieexam sëp kingu sol mbubb bunnate ak tube jubbu la.

Kër guñ tabax ba miire ko mowër miire bi më ngi am pentur bu weex. Bunt kër gi am pentur bu duumu taal. Mu am benn pot lamp ci bunt kër gi am ay garab ci biir demeniki banaana.

Ay ndaw yuy dox ci wàllum tàggat yaram, taggat yaram biñuy def mingi tudd voli bool, ñaari gurob la, ñi ñu ngi sol lu weex ak lu werta, ñi lu ñeexam sep ak lu weex, ñu ngi tëpp di jéema joti kuppe bi.

Ay dàllu foole dall yu ñool am ay paxbax ci kaw dall yi kommarakis la dall yi yu tilim la wala yu maggat la.

Keyitu xibaar, bu bind ay bind yu xonxo am yu weex, bind yu sew ak yu rey, am ay nataal yu góor ak jigeen, nataal bi ki ci gëna fos góor la, mingi sol cax bu rëy te nuul, sol mbubu bu ñuul, watu.

Paket bu ñuul am luñ daf ci biir mu am nga bukaay am ay chup chup yu sew yuñ murr. Mëngi am benn buñ wéer ci kaw karton bi am bu nekk ci biir karton bi menni jaratu.

Tabla yeebaane bu kon ko ni bind ci bind yi weex am ay natal ci biir bind yi nak lus gëna fos mooy bànjul internasional trade fair.

Benn mbayaar bu yaatu am yoon ak auto yu taxaw ci pegge yoon wi yi di daw ci kaw yoonu am etas bu nekk seen ganaaw nuñ ko def ay bunt yu werta am lu weex autoyu nak amna yu nete am werta am na bu menni duumu taal.

Ap mësin bu xonxo am lu ñuul ci pegg bi am lu bula ci diggu bi ak benn kuloor bu doomu taal ci digg lu bula, li ma nga am buum bu ñuul denda ak paket wala kartoŋ ak bindeekaay ni tekko ci kaw taabal.

Bagaasu liggéey kaay yu ndaw, mu am ñaari loxo yu ñuul, wala ñaari ngëbée kaay. Mu ñuul am lu nétté tuuti, am weñ, weñ gi, mu ngi amee kulooru doomu, taal am ñaari cet. Si cet li, melni pur luxati dara, wala képpu yekkati.

Neegu dalal gan mu am ay toogu yu ñuul am taabal bu am weer bant yi taabal bi mëngi ame kuluor bu sungu ci bukki ni ngi tog ci kaw taabal ji ñaari këyit yu weex am ay bind ak ñaari buteeli diiw bu gàtt weex bu xawa gudd sung ci bukke.

Auto bu guddu boppu bu weeh muy roñukaay bagaas ñu teg ci ay bërigooy ndoh wala ay mbandi ndoh yu bari ñu ngi épp ba teglante ko.

Palaasu liggéeyukaay fuñuy tabaxe am dàll yu guuru dàll yu takku meni der ame kuluor bu sunguci bukki ay weñ aki bant nekk ci booram di joure dàlli ye mu ngi telim wala mungi dendëk suuf si.

Nyaari jigéen yuy fecche ni ngi oddo ay ser sol mbu buyu ndàw yekkati seeni laxo ca kaw di tëpp am góor gu nekke ceen ganaaw di tëgge liñ naan coora.

Mbenda gu yaatu am nag yuy dox ñi ji jàll yering ci gannaaw nga gis ay neeg yi am mbaar ma am poti lamp ci seen boor am auto bu xonko bu taxaw ci ron garab.

Nyaari buteelu diiw yu gatta buteel bi ñu ngi am menni màndarga picc ak màndarga diw mu am ay bindi yu dij i ak yu ndaw bind i bu ci gëna rëy mu ngay wax deef.

Masinu foowukaay bu xonxo am ay tuppu wala butoŋ ci pegge yi ak ci diggi bi am ngëbi kaay ngir dendak kom taabal ak waxxwala jokklante kaay masin bi am naku ko ngëpp ci loxo.

Buum guñ ngëb diko windeel ci bant buñ daaj bant bi du bant bu s raay bant bu maggat koloor bi mungi menni doomu taal buum gi buum bu weex la ay brik nekk ci boori bant bu taxaw.

Bagaasu nattukaay benn buñ teg ci taabal ji taabal ji mu ngi ame kuloor bu sungu ci bukki nattekaay bi mu ngi menni doomu taal am ay bind yu ñuur dafa menni ko xar lu wur mu nekk genn wàll lu wur.

Oto bu ñuur cook, bu es, bul am bind yu ñuur, am tabla bu weex ci kanam, beneen oto nekk ci ganaawam, ame culóor bu bula.

Mboolo mu bari daje benn palas sorinak lool ci natal be dangay seen waay do xàmme nuñu men ña ngi am koloor yu bari ta bokku am auto yu nekk ci digg ndaje mi.

gañcax gu werta lool gañcax gu amut tontorr gancax gi nag du bur lekka wala luy gèneh luñuy lekka waaye purr rafetal dëkku waay la.

ay góor aki jigeen ñuy def daje ci benn neegu dalal gan am taabal yu gudd nekk seen digante amekuluur bu sungu ci bukke ni daje jigeen ñi ñi ñu nu muuru ñi ñu ngi takk seeni mees góor ñi ñu ngi sol seeni semis takci seeni mubu yu ñuul.

Mbuusu ndox buñu pakate ba dugal ko ci beneen mbuus, mbuusu ndox bi garab la dañ këy pengu, wala luñ wara pengu nit la, di yokk doole ak kàrtan, ñuñ ko tiimale bennu taabal bu ñuun.

Góor gu pentur yara mam sol kawaru gaynde def ay pedtaw ci kana mam sol nak yere wala ay màndarg kuluur yu bari di def yefu cusaan lik sol li ñu koy ooye zimba ci wolaf.

Ndaw s goor suy dox ci wàllum tàggat yaram di nekk ci joŋgante cope. Wala footbol sol mbubb bu weex ak tubey bu weex. Am loxo yu gudd ci yere bi amna kuluur ñu rëdd ci bule. Ak konko bind ci bind yu ñuur mu firi loxoy di ree.

Benn màndar ga bind yi ñum ko def ci kaw lu bula bind yaa ngi weex am na yu rëy amna yu yem amna yu ndaw lu gëna fës ci bind yi mooy ezon elektronik.

Tali wala yoon, bu otoyi di daw, yiengi dem, yiengi dellu, yiy dellu am na kulour yu nete, am lu yarta, yiy ñëw ame kuloor bu doomu taal, taal seeni lampo.

Ay jaaru yu yanj jaaru yi di jaaru wiis am ay kuloor am per yu menn weer kuloor yi bokkuñ amna sung ci bukki werta singom doomu taal rafat yànji lool.

Palaasu fiix lukaay am ci ron garab gi ay taabu la ki toogu am jayan njayan gi am wenñul njaayaan gi orange garab gi am ay lamp yuñ ci loŋko mi lang taabar bi ñyuul toggi am wenyul ak xëlle.

Ay ndaw yu jigeen ak góur sol tubey yu ñyuul seppo yu ñyuul ak mbubu yu weex ku nekk ngi ngëpp keytu xebaar wala keytu yéebaane bu bindi ab réew képpu kune ca réew bokkul ak beneen.

Ay ooto yu gaare, ñu rangal leen, am bi ci jiitu cat bu ñuul, beneen bu ci topp kuloor bu domutaal, bu ci topp kuloor bu deretu xacc am weer yu ñuul, amna yu pënde, am yu set menni palaasu defaru kaay oto.

Palaas bu am bagaas yu bari menni liggéeyukaay, niki tabax di defar defaraat, am na barigo bu bula, am ay mësin yu upekaay, am ay weñ yunj lenbalante ci ganaaw.

Gancax guwerta lool am ay cat kegg yu ñaas ta ñaw gancax gi mu ngi tudd aloveera dafay facj dafay defar yaram.

Gañchax bu am kuluur bu xon ko ak sungu ci bukki lii pur rafatal dëkkuwaay la mu nga am dendak benn gañcax bu wert lool waaye chet bi rekk moo feeñ.

Ndaw ci góor bu ngëpp butelu ndox bu ndaw di naan bu ngi góux ngëp bu tel bi sol ay bagaag ci laxam sol mbubbu bu weex loxo bu guddu teg ci bu xonxo.

Palaasu jaayukaay gàtt xaraki bëy ni defal leen ngooñ ci pono ni sëgg di lekk am na xar weex am bëy am lu weex am l nuur ay góura ngi toop ñi taxaw menni dañuy jaayaanteeg jendante.

Dàllu góore wala dàllu takke yu ñuul ci suuf weex buumi dañu ñuul dàll yu eesla ñonki tekk mu nekke peer.

Ndaw ci liggéey ci wàlloom wergu yaram ngëpp ay mësin di natt. Wala di sotti kom sa ndox am ay bagaas yi nekk ci taabal bi. Yu bokkul ak limu def mu ngi sol loxo mi pur bañ mu tilim. Wala ame jàngoro mu sol yere bu weex.

Ay xale yu jigeen ak góor taxaw di tàcc wala di wey ni ni ngi toog ñenen ñangi taxaw xalé bi ngëb bant ak gut bëgg koy tëgg ñi bëgga tàcc.

Xale bu jigéen bu sol ropbu bu geretu xacc am xël wala sungu ci bukki bu oyof ci suuf def tekk jàpp ndiggam wàcce benn loxo menni ko doon jonante ci wàllum rokot.

Xale bu jigeen bu sol robbu bu weex ñu def ci kuluur bu sung si bukki ci weeni ak ci pooj yi mu ngëp kalpe bu werta def benn neefs ni takk ko ci gannaa mu lang ci benn booru mbaggna mu teg benne loxo bi ci ndiggile ba pare di muuñ.

Xale bu jigeen bu sol garamb bu di def yeefu cosaan takk ndiggili sol caxx musooru teg ci beneen màndar ga wàccee teg wi wàcce laxoyi.

Cheen ak jaaru noppu ceenu baat ak jaaru nopp bu doon bëgga sungu ci bukki nun ko tekk ci kaw lu weex mu am benn màndarg bu wër am màndarga buñ ci capp menni biddew cenn bi nak bu sew la.

Ndaw ci góor su sol yirey liggéey yu kaay mu ngi sol ci mis teg ci beneen mbubu bu werta mbaxana buy aar ci liggéey bi def luy nebbu kanam gi bufi benn pënd wala benn luy gaañ duggsi bëtëm mu sol ay weer di téen ci kaw yekkati loxo.

Ay rëddi yuñu daf ci kaw tabax muy wone kanam gu am lu ñuul bët yi weex ni daf jëw i wàcci bakkani weex tuñi werta jëwi ci boppam ñyuul bopp bi am kuloor yi bokk orance dereti xaj cingom.

Bool weñ boolu weñ bu ame kulooru doomu taal boolu weñ buy jàpp lu tàng bañ ka gaawa seddal bool bi nin ko tekk ci kaw ay karo yu doomu taal dendak tabax gi ñu pintur ko pintur bu xënl.

Mbubu bu neteh bun bindi madarga nuy juganteh ay loxou bede se bindi yu nuul bindi ye lose gena fess muge wah united democratic parti.

Ay tubaab yu took ci ron garab am ñu taxaw tiim leen taxawal ñyaari auto auto bi bunt bi mu ngi ubbeeku ñu aj seeni bagaar ci kaw wala seeni saak ñu ngi toog ci ron garab gi am ñax seen ganna am ñax yu gudd.

Ndend gu yaate lool am ñaari outo yi ci taxaw ba ñatt sax. Am ay niñu taxaw sori lool. Ci ndend gi am na ay guy am ay sibi otto benn bi dafa ñuo benn bi dafa duumu taal. Ngay bo xoole di nga gis ne am na jànt bi mu ngee so wala mënga wàae.

Hët wala ndend wala palaas bu yaatu ci biti kër gi am gañcax guy raxatal kër gi am tontoor mu singom kër gi ñunko pentur pentuur bu xël am ay karo yu am lu weexat lu doomu taal digg kër gi nuñ ko def ay karokaroy yu cëll.

Ay weer yu menni mbaxana dankoy sol def ko sa bët i bañ ndox dugg ci sa bët yi mu wër ba ci sa gannaw bopp bi mu ngi am ci ganna bopp bi buum bi dafa ñuur ci kanam weer wi dafa bula mu am lu menni luy iir bët yi.

Daal takk yu honku am lu weeh nu sol ko. Ki ko sol mungi deff kawaas yu weeh, am benn markè bu ñuul, daal takk yi nak magatud ta hèsut lol.

Palaasu deñchu kaay ay bagaas yu pentur ko pentur bu weex ma am ay kët kët yu yi xawayaatu am yu em am yu ndawa ndaw mu ngi am ay bagaas yunu monte gut ci digg bi benn bi bunt bi sax dafa guñ ko.

Ay xop yu werta yu dajaloo menni ab càbbu la def mu nekke ay cabb cabb yu bari ñu teglante ko wala juur ko benn palaas lii dañ kay lekka mu tuddu brokly.

Ay naan yuñ sol ci ay mbuus, mbuus yu am cet am tëjukaay naan yi nak juróomi fosoŋ la am amna bu werta, am bu xël wala bu doon xawa weex am bu xonxu cur am bu sun'ngufi bukki am bu xël am ay bindi yu werta ci kawam.

Ay ndongo daara guur aki jigéen yu took di jàng ci seenu jangu kaay nini ngi took sol ay yere yu singom.

Benne màndarga bindi am koora ci gannaawam ñin ko def ci kow lu xonku chur bindi yi weex tall bindi yi nak më ngay wax grts.

Ay digéen yuy liggéey ci benn palaas ñam ñepp yindi sol dara seen kanam mu nete wàcci ba seeni feel ni takk ko seeni ndigge sol ay mbaxana yu werta.

Kartong wala paket bu garab paket bi dafa wèèx am ay bindi yu bula, werta am lu xonxu am yenen bindi yu ñuul. Paket bi nak luci gëna fas moy klok saslin kapsos.

Benn màndarga muradu bopp picc binat mu ngiy amlu bula ci njibuli ci bëti lu ko wër mu ngi ame bula baxa bi booru gémeñ bi bula bu ñor cati gémeñ bi defa orange am lu nete ci baat bi orange am lu nete wàcc ci mbagg yi defa bula bula bu ñor.

Ay góor yu taxaw ñi di dem ngëpp ay nenni màndar ga xop am yu xonko ñaar ñi gëna fës ni ngi dox kimngi sol solu kuy kaar réew mi ci sol yu ñuul loxo bu gudd.

Xale bu góor buy tàggat yaram, di daw ci buntu géej gi, ci ndox mi, sol bubu bu deratu xaj, tubooy bu ñuul bu gatt, mu ngi nolli tank bi di noor di daw.

Kër wala neeg buñu tabax ba pare niñko kuloor kuloor bu xël mu am seng yu amlu xonko nenni su ngu ci bukke lu ko wër mu ngi am ay garab yu sew sewaan miira nañ ko waaye miira bi fentu ruñ ko.

Raya bu konko weex nuul weex konko raaya di màndargaal màndarga réew raaya bi ñatti kulóor la am.

Keytu xibaar bu am ay bind am ay nataali góore ci jigeen liggéena fëts di nataali ñaar nit la gór ak jigéen yi mingi musooroo lu konko am lu bula bula baxa góor bi sol xaftaan ak mbaxana sungu ci buki sol ay weer bind yi liñko bind bind yu xonk.

Góor gutaxaw di joxe ay kadox ngi sol xaftaanu netti morfox bu kulóoru doomu taal di rée di jox laxo ndaw ci jigéen ci biuy punuy jox kadox ngi sol yere bu werta tekki lu nete ak mbaxana.

Benne weñ bu ndàw am ñyaari chet chet bi si ron ma ngi am pax ni daf ci benn weñ bu ndàw ci beneen cet bi mu ngi am lu ñuur am cet bu dëng waaye foole la melni lonku kaay weñ bi mu ngi ame kulóor bu doomu taal.

Ndaje ay maga ki ndaw ak xale ni gëna fës mooy ñaare xale góur ak jigéen ni ngëpp ay tentang def ci ay lekk ak naan xale bu jigéen bi mingi sol rob bu weex letu mees ni def ci ay per xale bu goor bi geatal simis bu weex tek ci benen bu duumu taal bu doon waaja ñuul ñeneen ñepp ninku seen gannaam.

Ay taabalu liggéeyukaay taabal yu s tarafet am ay dencukaay palaasu jaayukaay taabali liggéey la taabal bu ci gëna fës dafa ñuul am ci dencukaay yi lu weex yeneen taabalan ci gannaaw ame kuluuru su ngu ci bukke.

Ay dàlla yu am kuluur bu sung ci bukki am tappekaay bo ko ubbey dankoy tapp ci suuf dafa am lu weex ñuñ ko tekk tikaw cartoŋ bu orance dàlla yi dàlla yu essla.

Ay pakèt, pakèt yu deff ay bindukaay. Pakèt yi amna weeh, amna hëll, amna bulo. Nu bind ci bind yu bulo ak yu ñuul. Bindu bi lu ci gënna fës moy handi, benen bi ciyano, benen bi kilipa.

Tabah guñuy tabaxta pareegun tabax gi dem na bac kaw waye ama gut seng palanteer yi am na ñett palanteer ak benn buntu waaye daaja guñ palanteer yi daajuñ buntu.

Benna màndarga bu am neek nek bi am palanteer bu xonko ak weex am ja ci kaw ti neg bi mu am werta nee bi xëdd bi defa bule bind yi ci suuf bind yu bule ak yu xonko liñ gëna fos ci bindi yi mooy hapines gase house.

Ay taabal jànge kaay yuñ rangsale ci biir palaasu jàngu kaay taabal yi mu ñi ame ay kulóoru sung ci bukki taabal yi nag dafa àndak tooge kaay ak fingay tekk say bagaak ciron neg bi wala palaas bi muni am uppu kaay bu tiin taabal yi.

Palaasu feex lukaay bu neci biir ndox ni ñu ngi tabax wala nuñ ko daaj ay bant mu am yoon bu ngay jaar ba dem ci digg bi mu am ay taabalak toobu waay yépp xanxla mun ko wër di ay garab yu werta lool amid ay xëddi yi ngay seen.

Paketu per wala , paketu garab ñu tekko ci kaw menni garab bu am ay bind kopp. Paket bi am na lu bula am lu xëll nu bind ci bind yu ñuul ak bind yu xël, am menni nit kuy daw , paket bi liggéena fës ci bind yi mooy vega per 1000.

Nyaari jigéen yu sëgge di tutu seeni gañchax menni neente ci nugi oddu ser bu am lu orange ak lu wertac am lu weexati ñuul sol mbubu budoon singom kële sol ser bu am li doomu taal am lu ngu ci bukki am lu werta ak bu bobu ñyuul.

Benn mësin bu ndaw bu ngay ngëpp ci loxo am foy bes muy yëngël lu menni ,di xoos sa derbe, mu am koloor bu weex ak bu singom nyu tek ko si kaw taabal bu bu ñuul am lu weex.

Keer wala neeg nu miire ko pentur ko pentur bu dome taal am ay digg-digg yu weex si keer gi bu xoolee dinga gis garab melne garabu kokou am ñaari neeg bi di melne mbaar bele neeg nu def ko ay senge yu sungu ci bukki.

Ay bagaas yiñu rangsale bamu jekke ni kuy xew wara joxe ay kado mu am ay cartong cartong wala ay paketi paket yu xonko am lu weex ci biir ñu takk ay wal pirpu ci kaw.

Lam bu jigeen, làmbu du mënni dafay nete, na tokko ci kaw lu weex, lambu nak dafa xawa yaatu, mu am lu menni lu wur, ta jokk ci dijj bi.

Falaasu fiix lu kraay ci bunt jiejgi, am ay mbaari xëdd yi buri yi taxaw, am ay toogu wala toogu lal yuñu r yu weexransala, ko ci bunt géejgi.

Palaasu fiixlukaay, palaas buñ defar def lampu ci yooni ba ci fi ngay doxee, am ay garab yi koko, ngay seen ni defar ndox, pur fiixlu sangu ci biti, am ab neegu xëdd bu na ci digg ba.

Jigéen buy regle tale bi wala otto yi daw ak nit ni jàlla, mu ngi sol yirèh yi ñii sol di aar réw mi, mbaxana bu ñuul, mbubu bu bula, teksi benna mbubu bu ndàw bu werta am lu doom tahal .

Palaasu jaayukaay ay lekk, yi am na ay poobaraki kaani, tamaté ki ay poti sobla yu ndaw, bagaas yi, pot-pot yi pur togg la.

Gañcax biñuy wone ay xobam xobi yi yaatu lool ci pégg yi am werta bu doon ba gënnate ci digg bi am werta bu ñor ak y weex xobi mënu menne niñ koy ooye ci angale sinek palaan.

Neegu liggéeyu kaay bu yaatu, am ay toogu dalal gan. Si diggë bi ab taabal, am lu melni eskale si benn boor bi, waay guddul. Boo xoole, dangay seen asamaan si si benen boor bi.

Yoonu guddi, wala tali guddi, auto yi di daw di dem, yi di ñëw, lamp yi taal, auto yi di nga gis yi menni dafa am nate ak werta, yenen ni ningi taal seeni lamp ba do xann kuluur.

Yoon wala tali bu ngoon wala muy waaja guddi am auto yuy dem am auto buy làq am welo wala outo yiy ñëw auto buy dem auto bu rëela buy roñ kom suuf ak ci bagaas biy làxq auto bu bulala auto bu em welo di ñëw ci beneen boor bi ay auto topp ko taal seen lampo.

Góur gu taxaw ci duggi talli bi, di toppato nu talli bi di demee, wala nimuy ñire, mu ngi sol yeree yi ñiy aar réew mi di sol, bula ak tubey bu ñuul, teg ci benn yere bu amal werta, ak lu ñuul, sol mbaxna bu ñuul, di xëcci laxoy kenaan romb leen.

Benna màndarga bu am bulu xonku ak werta am ay binda yu ñuul ak binda yu werta ki peggam li gëna fës ci binda yi ci booru màndarga mi mooy supersonic.

Niigu xëddi bu àndak niigu senge nu boole ko mu nekk benn nigg xëdd bi nag moo nekk ci benn boor bi senge bi am meni etaas ci beneen boor bi di palaasu fiklokaay am ay bagaas menni ay bante yuñ def ci peggam.

Cër wala palaas buñ tabax miire ko mu am bunt bu xonko am garab bu xoftan ci bunt bi am beneen garab bu menni malaayna wala pieex ci booram amit lu menni sorans tabax gi nak raaxo guñ ko bam daj te pentuura guñ ko.

Ay dallu marakis yunate nu tekko ci lu xonk amlu nuul dallu maraki ci peer la nuñ ko rangsele tekko mu dendak beneen dallu marakis bu weex.

Ay xale ndongo daara yu sol mbubb yu bule, am rëdd bu werta ci dënn bi, ak tubo yeki sipu yu werta, taxaw benn palaas di tàccu.

Tama bu ees tama buñ xett ba pare dafal ko ay buum yu bule am lu weex tama bi mu ngi am meni der bu bula ci kaw bant bi xett ma ngi ame kuloor bu sung ci bukke nu tekko ci kaw kank bu ame dum taal culor.

Ay xale yi jigéen aki góor yu ndaw toog ci seen jàngukaay, ay ndonga daara leeñ teg ay bindukaay seen kanam. Bindukaay yi bari na te bokk , kulóor yu nete , yi singom nuul am werta am ay kartoŋg yu ndaw yu tegee seen boor.

Palaat buñ tagg def ci gerte guñ boole ak sukër togg ko riggin ko daggat ko nikoy oye gatox gerte ak suikër buñ toggu riggin tagg mëng ame kuluur bu sung ci bukki.

Palaasu jaayukaay ay naan bu nekk ci bu teel nekk ci kartoŋ wala mu nekk ci kott nun leen rangsale naan yi bari bokkuñ am na kuluur yu nete weerta ñuul wepp kuluur.

Tere jàng nasaraan bu ñyuul am aykuloryibla ñu bind ci bind yu konko ak ñyuul ter bi liggi na fos ci bind yi mooy essentiel pisik fosinie secondary school.

Siwo bu foole nu def ko kulooru songu ci bukki siwo bi wala pot bi pur def suuf def ci ay gancax la pur rafatal dëkkuwaay.

Auto bu rëy bu weex, ci gannaaw amul dara bopp la am, mëngi am ñaari jóor yu taxaw, bu ku nekt ci benn boor bi sol mbubb yu bule, a ki mbaxana ti sol tube bi ñuur, ki bu bula.

Ay jaaru nopp yu wiis mu mënni màndarga bu wër la am ci diggbi dara nekkut si mu am ay tomb tomb wër ba dacc.

Benne doom lekke bu werta am ay chup-chup ci kaw nu tekko ci kaw ay bbant yi ame kuluur bu sung ci bukki doom bi moom benn doom la mungi ame ay nyaas nyaas ci kaw yaram mi.

Ay dàll marakis yi bulo, dàll yi du yu bees wala du yu es ñuñ ko teg ci yeneen dàll yu weeh marakis dàll yi mu ngi pënde lool.

Bennë màndarga bu ñu def ci lu orans ak xoñxu, jaxase ko, bind yi ñuul. Mu am bennë rëddë bu weex, bindë yi foof lañ bindë yi li si gëna fës, mooy"instagram."

Ay bagaasu defar wala toccarnaku karkanam, am na yu ndox , am yu sunguf amna yi ngay pomp amna yi ngay laal, ni tegleen ci kaw taabal.

Ay bagaa su toccermeku kar kanam mu am kulooru ak fason yu bokkul yi ndox la yi pooda la wala sunguf la mu am lu menni laalekaay yene ni dënkuy bos amna lu menni pompekaay wala li ngay tafaare di ca kanam.

Ay jaaru noppu, di long-long, mu nekkë si wiis, mu melni, ñaari woor la am. Mu am cenn bu ndàw si seen digante ñu tek ko si kow lu doomu taal. Jaaru yu nak, guddul lool, waaye gàttut looli tam.

Buteel lu dew bu bola botël bi nun ko jiital mu am ay bind ci kawam bind yi nete bu tël bi bula la bule bu muuru bind yi li ci jëna foss mooy dood gaal.

Ayd paket yi bulë am bind yu xonko akyi yeex nu dex ci ko màndarga munti màndarga macci yu xaley du def soffi kër am nete yarta bula ak singrom lu gëna fos ci bind yi mooy xlof fi stof.

Ay tontoor yi refat yu taar yu ubbiiku te yañ bi tontoor ni am na kuluor bu singom weex am ci digg bi nete am ci beneen boor bi singom ak weex mu am ay xop ci seeni digante.

Ay gancaxu rafatal dëkkuwaay ni daf ko ci taatu garabu koko gancax yi ningi dendag wala ningleen wuralee ak benn tabax bu gàtt pentur ko pentur bu weex.

Denn xot bu duumu taal am ñaari loxo ci kow ba wàcc ci suuf pot bi nak booy jongante ba gañe momliñ lay jox nin ci bind ay bind yin roo ak pot bi pot bi mën nga ci xool di jig sa bopp.

Benn masin bu ndaw, bu weex ci kaw si ron ñuul, mu am bennë fiil buñg leem si gannaawam, ñu bind ci kaw mësin bi ay bind ligënë fës si bindë yi mooy(... inaudible)masin bi, masinu watee kaay la.

Këytu xibaar bu am ay nataala ci ay bind yi bari te bokk am na nataala jóor yici gëna xus boroom mangi gadg benn ngañaay bu rëy nenni buteel bu gudda gudd di ree ñie ningi fëcco benn cuppe buñu oyé basket bool ñaare xala yu góor.

Ay kob yiñ dagg biir ko ci kaw taabal kobyi nak mëngi werta am ay tinpot ci cetle nuñ ko def ci palaat bu weex.

Bësi bu focci ta dessa ñor. Mu ngi werta, doomi ñorogut lool, bo xoole mungi siiñ.

outo bu bees bu weex tàll am weer yuñu am ay bind yuñu ni def ko ci palaat bindaw bu weex oto bu më ngi taxaw ci pegg niire.

Xale bu jigeen bisol robbu robbu bu weex loxo bu guddu robbo bi fireeku ci suuf teeñe ci kaw mu def kaala bu yaati gu gidd te yaraax ci boppam bi rob bi nag manu am ay terper bute ci kaw besi suuf.

Ay xank yum daaj mu menni taabal bu ndaw am ñenti tank ni defka iiar ci benn bi ninki tek benn pot dugel si ay tontur yuy refatal dëkkuwaay ninen tek ci booru mire biñ pentur pentur bu weex.

Akum ndajeey, ndajeey juur yi njëpp ay tëggukaay meni riit yi , ay xale nekk kenni digante ay auto nekk kenni gannaaw, ñunye dox di dem auto yi amnañu taxaw ci seeni biir.

Auto bu xawa mag amekulur bu xonko orance ak weex oto bi mënga épp ay tubaab mënga am ay bindi ci wetam bindi yi mingay wax gambia toos.

Gañcax gu warta favi am yu nete am tontoor mu rafet lool tontoor mu nete am lu oranc bigg bi am ay kuloru yerta tuuti ci peggi mu nekk ci bijante ay gañcaxu rafetal dëkku waal.

Siket bu am lu ñuul am lu doomu taal te bidd bi am bi jenn yu budd amit sikiñ taxaw jakkarle ak man nekk ci palaas bu am ay ñax yi tooy tuuti.

dex gi ak yi li nèkka bant wala gañ-cax gi di langal seeni ren am ay pañ yi ci taxx di lang mungi wèèx tàll ci seeni banxas wala seeni ren tiim ndox mi, ndox mi mung ne tek dal lool.

Kuy napp wala kuy raxas, nekk ci gaal gu ndaw, sëgg tiin ndox ni jant buy fenk, yankey feen, am ay gancax wala ak garab yu dendak ndox mi.

Këyitu xibaar bu am ay bind yo xonk ak nataalu góur ay nataal yu ndaw ci kaw gór ak jigéen nataal bi ci gënu xos góur la mëngu def ay lonet jeatel sumis buo coll wala budeon bëgg ci ngam ek ci beneen bu bu budoon nenni sundu ci bukki am butoŋg bi muul.

Benn rab bu tëdd am ay tuppi tup yunoon ak si ngu ci bukki mungi am genn bu gudd lool waay ganaaw gi dupi ci bat bi wàcc ci ci gen bi mu ngi siiñ kawar gi mu teg boppam ci kaw ay kanki.

Jigèen ji ñaw, tokci mësinam tiim yeree bu werta, am li nate mi ngay solmbu bu bu ñeexam sep, akk kawaram ci gannaaw, sol ay njarax na nitiy muuñ.

Keyitu xebaar bu wane ay guur ak jigéen ci seeni nataal. Am ay bind i gëna fos ci nataali jigéen la bi musooru musooru gurey wengal ko ci denn boor bi. Sol mbubbu mbubb bu nete. Bind yi mëngay kon ko nete ki booru jigéen gi.

Ay dalle koket, dalle koket yu xonxo, ame buum nyu ngay takk ci tank yi, ame benn nelo bu yaraax di leroog ca tank yi, dalli na guddu na lool, te sew.

palaas buñu defar pur dajee xew wala porogaraam bu rey ngi def taabal yu bari maceala ak toogo solo leen yu weextàl def ay garab ak gancax yi refatal palaas bi yi werta i yeneen garab yi men ni kokk

Gaal si biir géej bu xawa mag ak bu ndaw ti ganaawam, gaal gi nak mingi ame ay xanx yu kuluur bu sungusi bukki, pentur bu weex ak xonxu, am benne nit bu nekk ci biir gaal bi, mingi ame lu menni mbaar, mu def ko mbaar mu ñuul ci kaw.

Bagaasu xoolaanekaay, ay téyatar wala ay xeex, wala ay yey, bu rëy ñu takko ci kaw, mu am benne mësin bu ñuul bu nekk ci ronam, amit fiil.

Ay gancax yiy rafetal dëkkuwaay mi ngi werta lool waaye am tuntur mu konko tur ak weex am ak tupp bunate ci digg bi tuntur mi dafa def ay cuxcux bo ko xoole mi ngiy konku lool.

Netti góor yu sol-solu cosaan, ni ngi taxaw, kenn ki mingi sol lu weex, am ay rëbi bula, naar ñu sol lu fi ngi ci bukki, kennen ki ningi fi teg mbaxana, waye ki sol lu weex mëngi ngëb bëy biital ko, ngëp tank kenen ki jàpp ci denn loxoom.

Kërr kërr bun pinntur pintur bu weex ci biti nuire ko mo am buntu bu ñyuul ci biir mo am fentur bu fen si buke am garabu pia.

Ay xalèh yu gór yuy dox ci wàllum jonante nèkka gi daw di dóór seeni kupè , sol yirèh mbubu bu werta am loxo yu wèèx ni bindé bindé yu wèèx am tubay yu wèèx yu gatta sol kawas yu wèèx ak sèèni dalli tangalee kay yaram.

Neegu jàngukaay ak jàngalekaay ndonga daara yi ningi wone ay taabal ak trogu ni wone fuñuy bindee nuy pentu ci biir nég bi werteceshi ci kow kollo.

Taabal bi singu ci bukki nga teg ci ay tere nasaraan tek ci ay gañcax yu xobi di feen di rafatal dëkkuwaay taabal bi nin ko teg ci kaw li yerta bo xoole ci ganaaw mëngi am toogukaay bu xonku .

Tabaxa etas bu yaatu burëy nu def ko ñyetti ba duróom benneelu kërr wala coos ni koy tabax pareegur bu sori nak.

Auto buy daw ci guddi taali làmpo auto bi dafa xawa mag kolor bi leer bu baax ñuul la wala werta wala bule bu ñuul ñu bind ci bind yu weex auto bi nak gëla gëla la.

ay jigéen yuy jaay ci jaba wala màrs ay saame bisaaba ki tamate teg siwa ci kaw taabal solu seeni mbubbi waxsi mu sooru ki muur kaala ci kawam ngña ngi jox di romb seeni taabal.

Ay mosin yu ponkal, nu pentur ku pentur bi bule ak nete, mosin yi am na ay xosong xosoŋg, ni ngi tasaaro, wala ñun leen def ay palaas palaas nu dendoo, mësingi nak ni ngi nekk ci danaka ci àll.

tali wala yoonu duddi auto yi di daw yi di dem yi di ñëw yi di làkk auto bi gëna feeñ mu ngi ngande lool auto roñkaay suuf mu ngay dem auto bi bëgg làkk auto bu ndawla më nga làkk di xaar auto bu mag bi romb.

Màndarga bun teag ci pentur bu singom pentur bu ñeexam seb bula bula baxa am ay bind yu yeex mu am benn màndarga ci koñ bi ni bindi ci ligiona fos instagram notification.

Cheen bu am dollar biñ tëk ci kaw lu weex benne bi nag dollar bi nekkut benn waay ay bu capp-capp la yu wur bu ndaw bu mag bu ndaw bu mag ñu jokklante ko bam nekk chenn.

Buteli dii bu gule bu gudbi taxawa mag am ay bind yiy yaxqi gannaaw am ay màndarga nani garab mira bi ci lu werta moy liguna fos ci bind ye di para cher.

Ay rëddu tuñ, wala rëddukay tunj di ko def lu xonxo, wala mu def ko mu singom, wala mu oraans, yu bari te bokkul ñu rangsale leen, ñi ngi am ay bind yu weex, ñu def këyit wala rëdd yu ñuul ci kawam.

Garabu kanne wala gancaxu kaane bu sew bu xonxu cur mënñ gacci am ay xop yu werta kanni gi mugii lang.

Xalabi joor bu iy dox jaxe ganaaw sol yere bu bula am liñuur ni bind ci ganaaw gi gambia mingay wat boppam bi def ko benn boor bi enr o pentur bu këll.

Ay poti diiw yi bari te bokku , pot diiw yi guddu ammi yu gàtta, am yoo xamne dafa am bësikaay , yeneen yi ame ndox yi ame loxatukaay , nu leen teg lante ci palaas.

Potu diw buñuy pompu nu tekko ci kaw kawar pot bi dafa weex mu am benn rëdd bësu ngu si bukti am bindu yu ñuul kawar gi sokkona gudduna machala.

Raya bu am koloor bu nete werta kongko mu am benn biddiw màndarga ci digg bi biddiw bi nin ko pentur bula koloor koloor bu weex

Màndarga bind bind yu rëy bind yu jaxa ci kuluur konk bula werta ñuul nu def ay xob mutiin ko am ay bind yi ñu ci ron i bind yi wala màndarga yi min ko def ci kaw lu weex lom bind wala li gëna fos ci bind yi mooy el koy.

Ay auto yu taxaw auto yi ndaw bu duumu taal bu nuul bu weex bu xonko wala bu deratu xaj yu ngir taxaw denn palaas.

Dall koket bu gidd mu am buum bunay tàkke ci ganna wala loŋk so tëstën bi ci ngay roof sa tank bi dafa metni dañ ko tàkk ba pare wàjcee ko mu nekk kuluur bu jung ci bukke.

Palaasu noppala kokaay wala feeklukaay nekk ci buntu gegg gi nyu defal ko ay mbaar tekksi ay toogu toogu yu am ay apons nyu wane benn pot bu def gañ chax bui refatal dëkkuwaay am xob yu yaatu ci réeku loor.

Akum ndajay xale, lu ci gëna bari am ay mag yu góor ak yu jigeen, waaye xale yi ñu gëna bari, ñu nekk ci pompkaay ndox, nyun ci ñu taxaw jàpp senne ndig, ñi taxaw di xoole way nëpp nyun ci biir ku pomp bi nekk, bam des kenn ku taxaw ngëm ndiggam.

Xale bu jigeen , bu solu ba pare ngëpp lekket dugel ci cok, solu kom solu cosan , mingi sol lu menne cuub , bule bu ñuul , bule bu baxa , tax cax ak lam aki jaaroom musuuru.

Taabal bu am netti tank am si ron beneen menni taabal bu ndaw ko nga mëna tekay bagaag mu am kulóor bu sungu si bukke ni tekko ci benn ruko mu dendak toogu dalaleekaay gan.

Kungëp benn safe wala benn paketu ndox nekk ci foole bu xawa dëgër ni bind ci ay bind yu ñu la yi werta bind yi lu ci gëna fors mooy sodiam coloride injektion.

Ay góur yu nekk ci tool di bayë wala di jii takku ñyaari nak kennu di ko amat ci kanam kenn ngëp mësin ci gannaaw mësin bu werta keneen ki ngëb yar di duur nag yi.

Ay xale ndongo daara sol seeni yére yu nuro sip aki tuba yibula mbubu yu weex am ni sol mbub yu cingom taxaw di menni ñuy fotaw ngëp ay seeni loxo jàpp lante ko.